Toerana iray ivelany, fisakafoana na koa fisotrosotrona miaraka amin'ny namana, na sakaiza, na fianakaviana. Ao Fianaratsoa eo ambalapaiso ny misy azy.

Sary manamarika ny fitaterana eto an-drenivohitra Antananarivo, ahitana fiara karetsaka, fiara iombonana, fiara an'olontsotra manokana, ahitana ihany koa takela-by nanaovana dokambarotra.